Kan suuraa kana irratti agarru egaa, yemmuutti qaamni seera eegsisu tokko dargagoota toora tooraan yookaan hiriiraan fuudhee gara fulduraatti imalaa jirudha kan nuti agarruu. Uffanni seeraa qaamni Kun uffatee jiru Kun ,uffata seeraa kan naannoo kamiiti?

Suura irratti kan mul'atu egaa lafa olka'aadha jechuudha bitaaf mirgaan kan jiru. Gidduu isaa ammoo holqa baay'ee qal'aa ta'e asii ol dheerate argama. Egaa haalli teessuma lafa kanaaa maal jedhamee waamama sinbiratti?

Suuraan nuyi asii gaditti argaa jirru egaa gosoota konkolaataa keessaa tokko kan ta'edha jechuudha. Halluunsaa baay'ee hawwataa kan ta'e halluu adiidha. Dabalateemmoo taargaansaa 'B22' jedhee jiraa. konkolaataan kunii faayidaa akkam akkamiitiif oola?

Suuran kana irratti kan agarru yemmu itti uffanni aadaa Iddoo tokkotti kuufamee mana keessatti gurguttadhaf dhihaatudha jechuudha. Akkasittiin uffata aadaa gabaadhaaf Dhiheessii gochuun kuni Guddina aadaa biyyan tokkoo keessatti shoora maaliif qabda jettanis yaaddu?

Suuraa kanarratti, kan arginu gosoota nyaataa keessaa daabboodha. Daabboon kunii, gubbaasaa, dhadhaa barbareedhaan makamee, kaninni dibamee jiru. Yeroo baay'ee daabboon kun, kan nyaatamu ganamamoo? guyyaadhamoo?,galgalaadha?

Inni suura irratti argaa jiruu kun nama waaqeffannaa yookiin sirna waaqeffannaa gaggeessaa jirudha. Jilbeenfatee harka isaattis immoo ifa kan ta'e wayii baatee kan inni waaqeffannaa gaggeessaa jirudhaa. Waaqeffannaan kun waaqeffannaa maal jedhama?

Akkuma suuraa kanarraa hubachuu yaallu egaa kan nutti mul'atu konkolaattota qaamonni seera eegsisan oofaa jiran jechuudha. Konkalaattota kanarra alaabaawwan naannoleewwan Itoophiyaa keessa jiran gara garaatu argama. Alaabawwan kun naannoowwan kam kam ofkeessatti qabatanii jiru?

Kan nu suuraa irratti argaa jirru kun egaa yeroo itti eebbifamtoonni barumsa isaanii kan barataa turan xumuranii eebbaaf gahanii eebbifamuudhaaf bakka tokkotti waliit qabamanidha jechuudha. Akkuma isin argitan uffata walfakkaataadha kan uffatanii argamanii. Uffanni kun maaliif uffata gurraacha ta'ee? Kan isaan kaawwatanii jiran kunimmoo maal bakka bu'aa?

An suuraa kanarraa mul'atu egaa barjaadhaa. Barjaan kunii mana ciree Iyyerus jedhaa jechuudhaa gosoota nyaataa adda addaatu asirratti maxxanfamee jiraa. Ee haala kanaanii warroota nyaata fayyadamuu dhufanifi barjaa kana maxxansuuf maaliif isaan fayyada? Warra fayyyadamuu dhufan maal fayyada?

Suuraa kanarratti kan arginu, bineensa bosonaa keessaa tokko kan taate, Bosonuudha jechuudha. Bosonuun kun, akkuma isin argitan, bosona keessattiidha kan isheen dhaabbattee jirtu. Halluu magariisa kan uffate, baay'ee nama hawwatudha. Bosonuun naannoo oromiyaatti baay'inaan eessatti argamti?

Suura kana irraa akkuma argitan kan mul'atu dhaabbata odeeffannoowwan namoonni walii daddabarsan keessaa tokko kan ta'edha. Maqaan isaas miseenjerii jedhama. Miseenjeriin karaa namni tokko odeeffannoo ittiin walii dabarsudha. Maaltu miidiyaawwan garagaraa irraa adda isa godha?

Suuraa kanarraa akkuma isin argaa jirtan egaa kan isinitti mul'atu anaanis kan natti mul'achaa jiruu, hartuu bifa ammayyaa ta'een hojjatameedha jechuudha. Hartuun kun kan inni hojjatu humna ibsaatiin yookiin humna elektrikiitiinidha kan inni hojjatu. Hartuuwwan isa kan aadaa irraa maaltu adda isa godhaa?

Suuraa kanarratti kan mul'attu mucaa dubaraadha. Wayyaa aadaatiin faayamteedha kan jirtuu, dabalateemmoo mobaayila fuuldura isheetti qabattee fuulashee kan laallachaa jirtudha. Wayyaan aadaa ishiin uffattee jirtu kun wayyaa aadaa naannoo kamiidha?

Suuraa kanarratti akkuma isiin argaa jirtan, egaa biqiltu yookiin muduraa fi kuduraa reefuu dhabamaa jirudha kan mul'atu. innis toora, tooraanidha kan kaawwamee jiru. gidduu, gidduu biqiltuu kanaatittimmo lafa duwwaa gadi xiqqooshee boolleeffame, qotame bishaan keessa yaa'udha kan hojjetame jiru. Biqiltuun kunii maqaansaa langallee jedhama. faayidaan isa maaliidha?

Kan, suuraa irratti agarruu kun egaa nyaata aadaa, Oromiyaa keessatti ykn naannoolee garagaratti baay'ee beekama ta'e, cuukkoodha. gubbaa isaammoo fal'aanatu jira. akka bifa nyaataaf tolutti, kukkutamedha kaniin argamu. naannoowwaan kamittidha kaniinni beekamu nyaati kun?

Kan suuraa irratti argaa jirru egaa yemmuutti abbootiin amantii tooraan hiriiranii sirna waaqeffannaa isaanii geggeessaa jiranidha jechuudha kan mul'atu. Egaa akkasittiinidha tokkummaa biyyaa keessatti walqixxummaan amantaa kan eegamu. Isin faayidaan amantaa yookaan walqixxummaan amantaa biyya tokko keessa jiru biyya sanaaf faayidaa maalii qaba jettanii yaaddu?

Akkuma suurarra agarru, suuraa kanarra kan mul'atu namoota afuriidha jechuudha. Namoonni lama ,walii galtee mallatteessa jiru, innis ministeera mallaqa kan ta'e, Dr.Fiqiree Ahmed fi qaama biraati jechuudha. Alaabaan dudduuba jirummoo, tokko alaabaa Itiyoopiyaati, tokkommo alaabaa ministeera maallaqaati jechudha. asxaan ministeera mallaqaa sanarra jiru maal bakka bu'a?

Kan nu suura irratti argaa jirru egaa gosoota ispoortii keessaa tokko kan ta'e buunyaadha. Akkuma agarru daawwattoonni taphattoota buunyaa kana marsanii ilaalaa yookiin daawwachaa kan jiranidhaa. Asumaan faayidaan buunyaa maalidhaa?

Kan nuyi argaa jirru kun, egaa kitaaba barreeffamedha jechuudha. Kitaabni kun kaniinni barreeffame Guutaa Rabbiirraa baqqaanaa nama jedhamudhan mata-dureen isa miliquu jedha. Faayidaan kitaaba maaliidha?

Suuraa kanarratti argaa kan jirru egaa iddoo bashannanaa baay'ee filatamaa kan ta'edha. Maqaan isaa Sodaree jedhama jechuudha. kan inni argamu magaalaa Adaamaattidha jechuudha. Baay'ee iddoo daawwatamu , nyaatota garagaraa, iddoo bashannannaa baay'eetu keessa jiraa. Abbaan qabeenyaa Soodaree eenyudha?

Kan nu suura irratti argaa jirru egaa yemmuutti abbootiin siyaasaa wal harkaa fuudhinsa geggeessanidha. Inni tokko dhaabatee dubbisaafi warri kun immoo harka ol qabanii wanta namni dubbisuuf sun jedhe jedhu. Sirni kun maal jedhama?

Kan nu suura irrattu agarru kun egaa manadhaa. Manni kunii tooraanidha kan in ni ijaaramee jiruu. fuuldura isaas immoo jiraattota manichaatutuu tataa'ee aragamaa. Manni bifa kanaan ijaarramu kuni mana akkamii sinitti fakkaata? mana nama dhuunfaatimoo mana gamtaadhaan keessa jiraatamudha?

Kan nu suura irratti argaa jirru kuni egaa namoota iddoo tokkotti dhufanii wal harkaa fuudhaa ijaarsa ijaaraa jiranidha. Ijaarsi isaan ijaaraa jiran kun egaa dallaadha. Maal fayyadamaniidha kan isaan ijaaraa jiran?

Kan nuyi fakkii kanarratti argaa jirru egaa kopheedha. Kophee halluu garaa garaa kan ta'e kophee dhiiraatiidha kan nuti agarruu kopheen kun egaa gogaa irraatiidha kan inni hojjetamuu. Uffatoota akkamii wajjinidha kan inni kaawwatamu?

Suuraan nuyi asii gaditti argaa jirru jun egaa suuraa Boqqolloo lafa bal'aa ta'e irratti facaafamee jirudha. Boqqolloon kunisii Reefuu achii ol biqilaa jira. sadarkaa daraaraa irra hin geenye jechuudha. asumaan faayidaan Boqolloon kennu maalidha?

Asii gaditti kan agarru egaa yemmuutti daawwataan lammii biyya alaa ta'e tokkoo dhaabatee asii gadi holqa bishaaniin guutuu ta'e wayii ilaalaa jirudha jechuudha. Holqi kun eessattidha kan inni argamu?

Kan suuraa asii gadii kanarratti argaa jirru egaa waraqaa eenyummaa biyyoolessaati. Waraqaan eenyummaa biyyoolessaa kunii "Fayda" jedhamee waamamaa. As dhiyeenyadha hojiirra kan oole. Maalidha faayidaan inni waraqaa eenyummaawwan isaan kaanirraa addatti qabu?

Suuraa kanarratti kan nu agarru egaa sibiiladhaa. Sibiilli kunii akkuma isin beektanii tajaajiloota adda addaatiif oola. Ijaarsa gamoowwan gurguddaa keessattis faayidaa guddaa qabaa. Dabalateemmoo riqichawwan adda addaa hojjechuudhaafisi ni oola jechuudhaa. Sibiilli kuni maqaansaa maal jedhama?

Suura kana irrati namoonni arginu kun eegaa gaazexessitootadha. Gaazexessitoonni kun namoota baay'ee beekamoodha jechuudha. Dhaabbata oduu tamsaasu OMN irratti namoota baay'ee oduu dubbisuudhaan, hawaasa gurra buusuudhaan, oduu namoota baay'ee beekamoodha jechuudha. Isaan keessaa inni gara fuulduraatti argamu kun Yihuun Ingidaati jechuudha. Yeroo isaan ta'anii oduu gaggeessaa jiranidha jechuudha suuraan kun.

Kan nuyi suuraa irratti agarru kuni egaa gosoota konkolaataa keessaa isa tokko kan ta'edhaa. dudduubi isaa banaadhaa. Fuulduraan iddoo konkolaachisaan taa'uu fi namoota lama kan qabachuu danda'udhaa. Konkolaataan kun tajaajila akkamii kenna?

Suuraa irrattii kan nuyi argaa jirru kunii minjaalootaa nama dhuunfaa tokkoon kaa'amee fi teessoodha. kutaa tokko keessattidha kan isaanii bakka tokkotti kaawwamanii jiranii. kutaan kunii kutaa maalii isinitti fakkaata yookiin kutaa maaliiti?

Suuraa asii gadii kanarratti kan agarru egaa mana gurgurtaa keessatti barbaree daakamee gurgurtaadhaaf dhiyaatedha jechuudha. Kan biraammoo haati yookiin haati qabeenyaa barbaree kana gurgurtus suuraa kanarratti mul'atti. Barbareen egaa akkuma beekamu ittoo mi'eessuudhaafidha kan inni fayyadu. Kan biraa fayidaan barbareen qaba jettan maalidhaa?

Suuraan nuyi arginu kunii suuraa allaattiidhaa. Allaattiin kun biftishee adiidhaa gurraachas makatee jiraa. Allaattiin kuni qilleensa keessadha kan isheen balali'aa jirtuu. Maqaan allaattii kanaa maalidha?

Suura kana irratti argaa kan jirru egaa shubbistootaadha. Shubbistootni Kun dubara afurii fi dhiira afuridha. Uffata aadaa kaawwatanii warri dubaraa fulduraan warri dhiiraa immoo duuba irraanidha kan isaan shubbisaa jiranii. Shubbistootni guddina aadaa keessatti shoora akkamii qabu?

Meeshaanii nuyi suuraa irratti agarru kunii meeshaa ammayyaawaa as dhiyeenya kana oomishaman keessaa isa tokkodha. Baay'inaan kan itti fayyadamu baankotidha. Maallaqa lakkaa'uuf itti fayyadamuu; Humna namaa hojjetu irratti dhiibbaa hin qabu jettanii yaadduu?

Kan suuraa kana irratti agarru egaa bineelda manaati. Bineeldi manaa kuni yeroo baayyee jaallatamummaa qabdu bineeldota kaan caalaa adurreedha jechuudha maqaan ishee. Adurreen kunii dhagaa gubbaadha teessee kan jirtuu, yeroo baayyee hantuuta akka isheen mana keessaa balleessituufidha kan fayyadamanii, baayyee jaallatamummaa qabdii, kan isheen soorrattu immoo annanii fi foonidha jechuudha. Kan biraa waanta garaagaraa nyaachuu dandeessi.

kan suuraa kanarraa argaa jirru egaa biqilaa guddatee daraaree sanyiinsaa kan nutti mul'atudha jechuudha. biqilaan kun yeroo baayyeesaa naannoo lafa hoo'ina qabuttidha kan inni oomishamu, maqaan biqilaa kanaa kaal jedhama?

Suuraa kanarraa kan nu agarru egaa iddoowwan daawwannaa madda galii ta'uudhaan kan tajaajilan keessaa isaan muraasa jechuudha. Asitti lafti baay'ee gadi bu'aa kan ta'e Daaloolis kanarratti mul'ata darbeemmoo Ertaalleen ho'iinsa baay'ee guddaa qabu ni mul'ata. Daalooliin eessatti argama ertaalleen eessatti argama?

Suuraa kanarratti kan mul'atu egaa kopheedhaa. Kopheen kuni kophee banaadha jechuudha. Yeroo baay'ee mana keessadha kan inni kaawwatamuu. Faayidaan kopheen kuni kophee isa guutummaatti duudaa ta'e sanarraa addatti qabu maalidha?

Suuraa kanarraa kan nu agarru egaa shubbistootadhaa. Shubbistoonni kun duraan hiriiranii jiruu. Darbeemmoo abbootiin fardeenii farda isaanii qabatanii gaachanas harkatti baatanii dudduuba shubbistoota kanaatiin jiru. Kan isaan harkatti baatanii jiran kuni uleen kunimmoo shimala jedhama. uffanni aadaa isaan uffatanii jiran weellistoonni kun, shubbistoonni kun uffata aadaa naannoo kamiiti?

Kan, suuraa irratti argaa jirru kun, eegaa uffata da'imman, yeroo da'imummaa itti fayyadaman keessa isa tokkodha. innis xuraawwaa bishaanii yookiin fincaan kuusee tursiisufidha kaniinni fayyadu. Maqaan mi'a kanaa mal jedhama?

Kan suura irratti arginu kun, qabannoo balbalaa gaafa balballi mana tokkoo hojjetamu inni Kun irratti hojjetama jechuudha. Isa kana qabanii cufu yookiin ittin banu jechuudha. Kan biraan maal irratti hojjetama meeshaan Kun?

Suuraa kanarratti kan arginu egaa, dargaggoota lamadha jechuudha. Dargaggoo inni tokko, dargaggoo rifeensa sirreessuUdha. dargaggoo inni tokko immoo, teessumarra taa'ee rifeensa sirreeffachaa jiruudha. Akkasittiin carraan hojii kun dargaggoota baay'eedhaf kan uumamee jirudha. Guddina dargaggootaa keessatti qoodni inni qabu maalidha?

Suuraa kan irratti nutti mul'achaa kan jiru miilla shamarreeti. Akkasumas yeroo kophee tokko miillatti kaawwachuun tokko immoo of irraa baaftee jirtu kan agarsiisuu dha. Kopheen Kunis dhiiraaf kan ta'u miti. Yeroo Kam immoo kaawwatama?

Kan suuraa asii gadii irratti argaa jirru egaa kopheedha; kopheen kun kophee shamarraniiti. Inni tokko kaawwatameedha kan jiru; inni tokko immoo kophaa isaadha kan jiru osoo hin kaawwatamin. Kopheen kun yeroo baay'ee uffata akkamii wajjinidha kan inni kaawwatamu?

Suuraa kana irraa kan agarru egaa, lafa qonnaa baayyee bal'aa ta'edha jechuudhaa. Lafti qonnaa Kun midhaan reefu faca'ee biqilee jiruudhaan uwwifameetu dha kan muldhatu, baayyee namatti toleetudha jechuudha halluu magariisaa uffateetudha kan jiru. Oomishaa fi oomishtummaa bifa kanaan bal'atee oomishame Kun guddina biyyaa keessatti fayidaa maalii qaba jettanii yaaddu?

Kan suuraa irratti agarru egaa minjaala tokkoo fi teessuma tokkodha jechuudha. Teessoon tokko fuullisaa as nutti garagaleera. Lamammoo asii achi garagalanii jiru jechuudha. Yeroo baay'ee nyaata irratti nyaachuudhaaf minjaalli kun kan fayyadu. Halluun isaammoo diimaadha jechuudha. Kan biraa minjaalli tajaajila maalii kenna jettanii yaaddu isin?

Kan nu suurarratti agarrukaa kitaaba banamaadhaa kitaaba banamaa kanarra peennaawwan yookiin qalamaawwan halluu garagaraa qabanidha kan argamuu, dubbisaan kitaaba kanaa jala sararachaadha kan inni dubbisuu, haala kanaan peennaa halluu garagaraa qaban fayyadamanii jala sararaa dubbisuun fayidaansaa maalidha?

Kan suura irratti argaa jirru kun egaa buqqeedhaa. Buqqeen kunii faayidaa adda addaatiifidha kan inni oolu. Afaansaa gubbaanimmoo migiraani kan inni hodhamee jiruu qabannaansaaa kunimmoo gogaarraatiidha kan inni hojjetamee. Maalifiidha faayidaansaa ? maalif oola inni sin suura irratti argaa jirtan kun?

Suuraan nu argaa jirruu kunii, Boqolloodhaa. Boqolloon gosoota kuduraafi fuduraalee keessaa isa beekamaadha. Inni nu argaa jirru kunii kan irraa mulqamee firee, sanyiin isaa mul'atee jirudha jechuudha. Boqolloon kuni waqtii akkamiiti kan oomishamu?

Akkuma isin agartan egaa kan suuraa kana irraa agarru dibatadha. Dibatni kun maqaan isaa "vaaziliinii" jedhama. Akkuma beektan egaa vaaziliiniin kan fayyadu naannoo fuulaa dibachuudhafi jechuudha. Innis qulqullina fuulaa ni dabala. darbees ammoo yeroo qorri qaama namaa miidhuttis tajaajila niikenna jechuudha. Dibataaf oola.

Kan suuraa irratti agarru egaa, gosoota nyaataa keessaa isa tokkodha. Yeroo baayyee kan fayyadamanii obboloota keenya amantoota warra musiliimaatidhaa. Yeroo akkami akkamiiti kan isaan fayyadaman?

Suuraa kana irraa kan nu agarru, nyaata baayyee saba Oromoo biratti beekamaa ta'ee, maqaan isaas marqaa jedhama jechuudha. Marqaan akkuma isin beektan yeroo baayyee haadholiin keenya da'umsa booddee kan itti fayyadamaniidha kan mul'atuu, darbee immoo akka nyaata aadaattis ni ilaalama jechuudhaa. Marqaan maal irraa hojjetama?

Kan nuti suuraa kana irratti argaa jirru egaa kitaabadha. Kitaabni kun mata-dureen isaa "Hamuummannaa" jedha. Kuusaa weessuu Oromoodha kan inni of keessatti qabatee jiru. Akkuma argitan immoo maallattoo gaaffiidha kan inni qabatee jiru; akka mallattootti. Kitaabni kun bara kam gabaa irra oole?

Kan nuti suuraa kana irratti agarru egaa yemmuu itti maatiin iddoo tokkotti walitti qabamee, warri dhiiraas jiru, warri durbaas jiru; wajjin nyaata nyaachuuf qopha'aa jiraniidha. Nyaatni isaan nyaachuuf qopha'aa jiran kun maalidha maqaan isaa?

Kan, suuraarratti arga jirru kunii, egaa gosoota sibila keessa isa tokkodha. yeroo baay'ee kan, itti fayyadamu, ijaarsawwan gamoo gurguddooti fi riqicha ijaaruudhaf kaniin fayyadu. Maqaan sibila kanaa maaliidha?

Kan suuraa irratti arginu kun meeshaa humna ibsaa ittiin hojjetan keessaa isa tokkoo dha. Baay'inaan gaafa ho'i cimaan mana keessatti uumamu kan itti fayyadamu qilleensa qorrisiisuuf kan itti fayyadamnuu dha. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Kan suuraarratti argaa jirru eegaa, loltoota sadiidha. Loltoonni sadan kuni, loltoota yeroo Raashiyaafi Yukireen wal-loolaa turan, loltoota Raashiyaadhaan booji'amaniidha jechuudha. Eegaa lolli miidhaa guddaa biyya tokkotti fida. Miidhaa akkamii akkamii fida?

Kan suuraa irratti argaa jirru kun industirii lafa baldhaa qabatee ijaaramedha jechuudha. Industiriin kun faayidaalee adda addaatiif oola. Oomishawwan adda addaas kenna. Humna namaa qacaree hojjechiisuu keessattis shoora olaanaa qaba jechuudha. Biyyaaf faayidaan inni kennu maalidha? Industiriin kun akkasitti iddoo tokkotti ijaaramee tajaajila kennuunsaa kun?

Kan suurarratti agarraa jirru kunii kaa egaa bineelda manaa keessaa isa tokkodhaa. Innis sareedhaa. Egaa sareenii akkuma beekkamuu bineeldota naannoo manaatti argaman keessaa isa tokkodhaa. Balbala fuuldurattidha kan inni argamuu fayidaan saree maalidha?

Suuraa kanarraa kan nu agarru egaa gosa tajaajila geejjibootaa keessaa tajaajila geejjiba dhuunfaa dhuunfaatti warroota kennanidha jechuudhaa. Geejjibi akkasii kuni manaa manatti yookis gaafa namni dhuunfaa tokko iddoo fagoo deemuudhaaf karoorfate dhuunfattidha kan inni qabatuu. Tajaajila geejjibaawwan uummataarraa maaltu adda isa godha?

Suuraa asii gadii kanarraa kan nu agarru yemmuu gaazexessituun tokko manaa alatti gadi baatee, ummataaf yookaan gurra ummataatif oduu geessisaa jirtudha jechuudha. Akkasittiin mana keessaa gadi daandiirra ba'anii oduu ummataan ga'uun kun yeroo akkamii akkamiidha kan innigaggeeffamu?

Suuraa kana irraa kan agarru egaa nyaatadha. Nyaatni kun baay'ee kan namatti toluudha jechuudha. Gidduu isaa akkuma isin agartan ittoo diimaan ni jira, foonni jira, buuphaan ni jira, kuduraalee fi muduraaleen adda addaa ni jiru jechuudha. Biddeeniin immoo marfameeti kan jiru; baay'ee namatti tola jechuudha. Nyaata baay'ee jaallatamaadha.

Kan suura irratti argaa jirru kun egaa nama oduu gabaasaa jirudha jechuudha. Nama oduu uummataa gahaa jirudha. Dudduuba isaarra immoo akkuma agartan qaama hidhatee jirutu jiraa iskiriinii gubbaa. Miidiyaan kun maqaan isaa maalidhaa? Bara kam hundeeffame?

Suuraa kana irratti kan argamu mala aadaatiin karaa ittiin araqeen baafamuu dha. Meeshaan ittiin araqeen baafamu kun maal jedhama?

Aasxaan yookaan barjaan nuy argaa jirru Kun egaa, (akkoo coffee) jedhaa. Akkoo koffiin akkuma isin beektan mana bunaa sadarkaa biyyoolessaatti iyyuu baayyee beekamtii qabu fi baayyee jaallatamaa ta'edha. Yeroo baayyee abbootii qabeenyaati kan fayyadamu jechuudhaa. Iddoo garaagaraatti illee ni argama jechuudha. Dameen isaas babal'achaa jira ammaa, mana bunaa baayyee jallatamaadha jechuudha.

Suuraa asii gadii kana irratti kan agarru egaa yemmuu itti shamarreen tokko uffata aadaatiin faayamtee, rifeensa ishee illee guutummaa isaa hiiktee, baay'ee miidhagdeeti jechuudha kan mana keessatti argamtu. Kan biraa immoo, mana sana keessa 'Teelevizyiinii' adda addaatu jira. Daraaraan adda addaas mana sana keessa jira. Uffatni aadaa isheen kaawwatte kun uffata aadaa eessaati?

Kan suuraa irratti argaa jirru kun eegaa Manadhaa. Manni kun baay'inaan kaniinni ijaaramu citarratii baadiyyaattidha kaniinni argamu. Baay'inaan namoota baadiyyaa jiranidha Mana kana kan ijaarratu. Dudduba isaanimmo warqeetu marsee jira. Gidduu Manatin inni ol ba'ee mul'ate jiru kun maqaan isaa maaliidha?

Suuraa kanarraa kan agarru egaa kuduraalee fi fuduraaleedha. Kuduraalee fi fuduraaleen kun bakka tokkotti bifa gurgurtaan ta'uudhaan bakka tokkotti qoqqoodamaniitu jechuudha kan argamu. Akkuma isin argaa jirtan timaatimiin jira, qullubbii adiin jira, qullubbii diimaan ni jira, dinnichi ni jira, kaarotiin ni jira, wantoota garaagaraadha jechuudha iddoo tokkotti qabamanii kan jiranidha jechuudha.

Suuraa asii gadii kanarraa kan agarru gosaawwan dhugaatii keessaa baayyee jaallatamaafi naannoo baadiyyaatti baayyee kan itti fayyadamnuudha jechuudha. Sirnootawwan gara garaafi jigiiwwan garagaraarrattis baayyee itti fayyadamama. Maqaansaa farsoo jedhama jechuudha. Maalirraa hojjatama?

Suuraa asi gadi kanarra kan nuyi arginu jechuudha, yeroo itti hordoofan amantaa musiilima tokko sagada geggeessa jirudha. namoonni dudduba jiran kunimmo sababa bokkaan isaanitti roobeef, namoota bokka jalaa baqachaa jiranidha jechuudha. hagam namni tokko amantaa isaatiif cichoomina akka qabu kan agarsiisu jechuudha. kan naannoo isaatitti bibittinna'ee argamu kun maaliidha?

Suuraa irratti kan mul'atu Kun bidiruudha. Bidiruuni kun akkuma beekkamu tajaajila geejiiba bishaan irraati kan inni kennu. Biyya tokkoon gara biyya tokkootti bishaan irra bolooli'uudhaan tajaajila kenna. Meeshaalee gurguddootu itti fe'ama. Meeshaalee akkam akkamiitu itti fe'ama?

Suuraa kana irraa akkuma agarru egaa lafa qonnaa midhaaniin uwwifamee argamuu dha jechuudha. Akkuma isin argitan immoo lafti qonnaa kuni magaalaadhaani dha kan inni naanneffamee jiru. Tooftaan akkasitti oomisha magaalaa keessatti lafa murtaawaa irratti hojjechuu kun maal jedhamee waamama?

Suuraa asii gadii irratti kan agarru egaa yemmuutti dargaggoonni lama gaagura dammaa ilaalaa jiraniidha. Gaagurri dammaa kun naannoo torbaa ni ta'a jechuudha kan qophaa'ee jiru. Dammi akkasittiidha inni naannoo baadiyyaatti kan oomishamu. Asumaani faayidaan dammaa maalidha?

Kan nuti suuraa irratti argaa jirru kun egaa albeedha. Akkuma beekamu albeen egaa nyaata bilcheessuu keessatti shoora olaanaadha kan inni qabu. Manneen nyaataa adda addaa itti fayyadamu. Albeen kun sibiila maalii irraati kan inni hojjetamu?

Suuraa kan irratti kan nuti arginu midhaan lafa baldhaa irratti facaafamee jiruudha. Akkasumas namoonni immoo iddoo midhaan kanaa dhaabbatanii daawwachaa kan jiraniidha. Haala kanaan midhaan lafa bal'aa irratti oomishuun faayidaan isaa maalii dha?

Kan nuyi suuraa irratti argaa jirru kun egaa lafaa ol ka'aa halluu magariisa uffate jirudha. lafti kun gari gajjalla isaatiin magariisadha kaniinni uffate jiru. Gubbaa isaatin immoo halluu biradha kaniinni uffate jiru. Gubbaasatti kan argamu kun dhakaadhamo maaliidha?

Suuraa kanarratti kan mul'atu gosoota oomisha oomishan keessaa inni kun kan konkolaataa oomishuudhaaf tajaajiludha jechuudha. Warshaa konkolaataa oomishuudha. Akkuma isin agartan konkolaataan toora qabatee toora tooraan bahaa jiraa. Qaama konkolaataa isa kamtu hojjatamee isinitti mul'achaa jira?

Suura asii gadii kana irratti kan agarru egaa, yerootti sirni awwaalchaa naannoo namoota afurii kan ta'an wayii yeroo abbootii amantaatiin gaggeeffamaa jiru jechuudhaa, saanduqa reeffaa lafa taa'ee jirudha kan nutti mul'atuu. Sirni awwaalchaa Kuni amantoota kamiini kan gaggeeffamaa jiru?